Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namicha shiboo guddaa bira dhaabbatee uffata kan ogummaa isaa ibsu godhatee gubbaatti immoo wanta adii mataatti kaawwatee hojiirra kan jirudha. Innis nama ogeessa ijaarsaati.

Suuraan kun kan inni nutti argisiisu suuraa manoota bashannanaa danuu naannoo bosonaatti argamuu kan nutti argisiisudha. Manneen kun marga lafa uwwiseen kan marfameeru, biqiloota gurguddoo kan qabuu fi kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti kan nuto arginu suuraa bunaa shiniitti jiruudha. Bunni shiniitti jiru kunis sadii yoo ta'u, hundi isaa fal'aana mataa mataa isaa qaba. Akkasumas, qodaa sukkaara baatudha. Buna kanas dubartiin tokko baachaa yeroo jirtu in argamti.

Suuraa kana irratti kan agarru maashinii qarshii abbaa noottii dhibba lamaa lakka'aa jirudha. Maashinni kun halluu gurraacha akkasumsa halluu cuqulisa qabatee jira. Yeroo baayyee meeshaa kana kan itti fayyadamu namoota baankii keessa hojjetanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee biiroo keessaa tokkoo dha. Meeshaan kun, teessoo namni biiroo keessatti irra taa'uuf itti fayyadamuudha. Teessoon kun, gogaa bifa gurraacha magariisa qabuu fi jala isaatti ammoo muka haalluu kelloo qabu irraa hojjatame.

Suuraan armaan olii biqiltuu baala magariisa babal'aa kan qabu, jirmi isaa bishaan hadhaa'aa garmalee kan qabu, baay'inaan iddoo tokkotti gurmuudhaan guddatee kan jiru nutti argisiisa. Maqaan isaa baala warqee jedhama.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa paappayyaa qodaatti jiru yoo ta'u, paappayyaan kunis mummuramee bifa nyaataaf toluun qodichatti taa'ee jira. Bifni paappayyaa kunis keelloo ta'ee kan jiru yoo ta'u, innis bilchaachuu isaa argisiisa.

Suuraa kana irratti kan irratti kan argamtu dubartii taa'uun buna buusaa jirtuudha. Isheeniis meeshaawwan buna ittiin dhugan kan akka shinii fi buna ittiin buusan kan akka jabanaa of biraa qabdi.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa biqiloota kan sanyii wal fakkaataa qaban bakka tokko ooyiruu tokko keessatti margee jiruu fi ol dheeraa ta'anidha. Biqilaan kunis halluu magariisummaa isaa dhabaa jira.

Mana kana keessatti kan agarru dhugaatii halluu keelloo qabu kan daadhii jedhamuu fi qodaa bishaan itti buusan keessa taa'udha. Dhugaatichi immoo kan taa'ee jiru teessoo gurraacha kan huccuun akka daanteelii halluu garaagaraa qaban ni argamu.

Suuraan armaan olitti nutti argamaa jiru kuni immoo suuraa lafa dirìiraa jallisiin misoomeerudha. Lafti qonnaa kun mosee shukkaaraa tooraan kan dhaabbateeru ofirraa kan qabu yommuu ta'u, biqiltuun kun hidda isaatu lafa keessaa ba'a.

Suuraa kanarra kan argaa jirru suuraa nama seenaa oromoo keessatti baay'ee beekamaa ta'ee fi guddina afaan oromootiif bu'aa guddaa buuse doktor Hayilee Fidaa kan jedhaman qubeewwan afaan oromoo bocuu keessatti nama gahee guddaa bahanidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa boqqoolloo gahee nyaatamuuf bilchaate agarsiisa. Kunis baalli isaa magariisaa fi kan nama hawwatu keessattuu namoonni baadiyyaa mooraa ofii isaanii keessatti guddisuu kan danda'anidha.

Siuraan armaan olii kun kan inni argisiisu suuraa nyaata xaafii irraa tolfamee akka dhadhaan irratti dibamuuf sirriitti sassararameerudha. Nyaatni kun nyaata Oromoo beekamaa cumboon akka itti ta'uuf haala gaariin qophaa'ee jira.

Suuraa kana irratti kan argamu gamoowwan dhedheeroo ta'an yammuu ta'uu; isaannis kan namoonni addaa addaa yookiin immoo dhaabbati garaa garii kireeffachuun keessa jiraataniidha. Innis dhagaa irraa kan hojjetamee fi kan miidhaguudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa nutti agarsiisu yoo ta'u lafti kun lafa baayyee magariisaan guuttamte yoo taatu lafa baayyee miidhagduudha. Gaarreen gara garaas kan of keessaa qabudha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; kuduraaleefi muduraalee keessaa tokko kan ta'e Phaaphayyaa naqatee dheedhiisaa kan jiru ta'uu isaa kan nutti agarsiisudha. Akkasumas kunuunsi kan ta'eefi itti shoggoramee kan jiru ta'uu isaa kan nutti mul'isudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meehaalee barnootaa kan ta'e meeshaa mqaan isaa sarartuu jedhamuun beekkamu yoo ta'u meeshaan kun mana barnootaatifi barnootaaf kan nu fayyadudha.

Suuraa kana irratti kan argamu marsariitii beeksisaati. Marsariitii kana irratti barattoota dhaabbata olaanoo yeroo waliin qo'atan mul'atu. Barreeffamni waa'ee waan isaan baratanii afaan Ingiliziidhaan, bifa adiidhaan barraa'ee suuraa isaanii irratti argama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ijaarsa daandii baaburaa magaalaa Finfinneeti. Kunis daandiiwwan baaburaa lama kan si'a tokko baabura lama wal cinaa lama dabarsuu danda'u akkasumas cinaa isaatiin daandii konkolaataa qabu agarsiisa.

Suuraan asirratti mul'atu kun artistii fi goota beekamaa Oromoo, suuraa Ittiiqaa Tafariiti. Ittiiqaan amartii alaabaa Oromiyaa morma isaatti godhatee, uffata jabaa uffatee, qubeelaa harka isaatti godhatee, nama yaada kennuuf qophaa'eerudha.

Suuraan armaan olii suuraa kophee adii, kophee namoota dhiirotaa qofaaf ta'udha. Suuraan kun warra ijoollotaaf kan hin taane, warra gurguddaa, dargaggootaaf yookiin jaarsoliif ta'uu kan danda'udha. Kophee baaybaay'ee miidhagina qabudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura kabaja ayyaanaa amantoota Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Amantoonni baay'ina hedduu qaban kun, uffata adii uffatanii fi faarfachaa osoo jiranii mul'atu. Tajaajiltoonni amantichaa baay'ina qabanis ni mul'atu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana viillaa guddaa fi bareedaa ta'ee ijaarame kan halluun dibame isaa gireeyii ta'edha. Dallaan moorichaa haala keessa mooraa sanaa mul'achuu danda'uun kan ijaaramedha.

Suuraan kun suuraa foon diimaa kan coomaan makamee jiru akkasumas barbarree, mixmixaa fi mi'eessituu garaagaraa gidduu kaa'amee nyaatamuuf ophaay'e agarsiisa. Itti dabalees haaduuwwan afur naanna'anii namootaaf akka muratan taa'anii jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; Namoota uffata gosa garaagaraa uffatanii ulee harkatti qabadhuun sirbaa, utaalaa, faccisaa, kan jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha. Akkasumas uffatni aadaa showaa keessa kan jiru ta'uu kan nutti mul'isudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isu suuraa meeshaa kosiin garaa garaa mana keessaa itti gadi bahu yoo ta'u, meeshaan kun wantoota akka waraqaa, kan itti funyaan qulqulleeffatan fa'a hammata.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa fuuncaa haala garaa garaan hojjetameerudha. Fuuncaan kun sibiila irraa kan hojjetameeru, mana hidhaa keessatti yakkamtoota jajjaboo kan eeguu fi meeshaalee gurguddoo kan hidhudha.

Suuraa kana irratti kan argamu keessoo warshaati. Warshaan kunis oomicha isaa kaartooniidhaan golgee yeroo daddabarsu ni mul'ata. Karaan ittiin daddabarsu waan akka sibiilaa irraa kan hojjetame ta'ee bu'aawwan warshaa sana golgee tajaajilaaf qopheessa.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa kofooti. Kofoon kun yookaan surreen kun gurgurtaaf kan dhiyaate yoo ta'u mana gurgurtaa uffataa keessatti kan argamu dha. akkasumas meeshaalee biroo duuba isaatiin kan jiranidha.

Suuraan armaan olii irraa suuraa maatii baay'inni isaanii afur ta'ee nutti argisiisa. Haadha, abbaa, daa'ima dhiiraa, fi daa'ima dubaraa argina. Inni dhiirri harmee isaan kan baatameeru yoo ta'u, dhiirri immoo abban baatameera.

Suuraa kana irratti kan argamu masaraadha. Gamoo abbaa darbii tokkoon ijaarame ta'ee, ijaarsa tureedha. Irra isaatiin akka bareeduuf saxaxawwan garaa garaatiin bocamee ijaaramee jira. Foddaafi karra seensaa hedduu qaba. Keenyan isaa qalama adiifi gurraachaan dibamee jira.

Fakii kan irratti kan argamu fakii dubartii uffataa aadaa Oromootiin faayamtee jirtu fi meeshaalee aadaa Oromoo kan argamanidha. meeshaaleen aadaa kunis kanneen akka ciicoo fi faaya mormatti kaawwatamu caaccuu jedhamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa biqilaa aramaa fakkaatuu fi dallaa irratti biqilee argamudha. Kunis biqiloota hedduu kanneen biroo waliin wal qabatee mukkeen dallaan ittiin ijaarame kan jabeessudha.

Suuraa kanarraa kan agarru suuraa bineensa xiqqaa kan hantuuta fakkaattuu fi halluun ishee garuu bareedduu taate gara diimaatti dhiyaattuu fi garaan isheen jalaan halluu adii wayii qabudha. Isheenis gadi jettee ababaa fuuldura ishee nyaataa jirti.

Suuraan armaan olitti argamu kun qoree ofirraa kan qabu qaacaa kan jedhamudha. Qaacaan baay'ee jabaataa waan ta'eef, teessuma hojjechuuf gargaara. Naannoo lafa ho'aa yookiin gammoojjiitti baay'inaan kan argamuu fi bishaan baay'ee kan hin barbaannedha.

Suurri kun, suura mana jireenyaa gamoo hin taaneeti. Manichi ,mana bakka jireenya namaa yoo ta'u ,dhagaa, simiinoo fi sibiila irraa hojjatamee baay'ee bareedaa kan ta'eedha. Dallaa mana jireenyaa kana keessatti, meeshaleen manaa ni mul'atu.

Suuraan asirratti mul'atu kun minjaala miidhagaa kan muka irraa tolfameeru, irra keessi isaa uffata adii faaya adda addaa qabuun kan miidhagfameerudha. Minjaalli kun nyaata meeshaa gaariitti qopheeffame irratti byaachuuf gargaara.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura konkolaataa namoota fe'uun tajaajila kennuudha. Konkolaataan fe'uumsa namaa kun ,haalluu cuquliisa kana malees gara gubbaa isaatti haalluu adii kan dibame yoo ta'u, fageenya gabaabaatti tajaajila kennuun beekama.

Suuraa kana irratti kan arginu halluuwwan gosa garaa garaati isaanis; hamara, cuqulisa, magariisa, keelloo, burtukaanawwaa, magaalaa fi diimadha. Halluuwwan kunniin yeroo baayyee iddoo baayyeetti halluuwwan kaan caalaa namni dhimma itti baha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ija firii mukaa kan gartokkeen isaa bilchaatee fi walakkaan isaa immoo bilchinatti jiru kan baala mukaa qabudha. Baalli mukichaa magariisaa fi muka isa guddaa irraa damee isaarra jira.

Suuraa armaan olitti argamu kun immoo gamoo bareedafi baattuu Alaabaa sadii kan dhaabbatu yommuu ta'u, naannoo bareedafi miidhagaatti kan argmudha; akkanumallee alaabanis fannifamee kan jiru yoo ta'u gamoo daawwitii miidhagan kan faayamedha.

Suuraa kanarraa kan agarru gosa dibata qaama keenyaa kan biqiloota gosa adda addaa kan qola dibata sanarra jiru irraa hojjataman kan agarsiisuu fi halluun qaruuraa dibaticha qabatee jiruu gurraacha kan ta'edha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana gurgurtaa fuduraalee fi muduraalee gosoota garaagaraa kanneen akka anaanaasii, burtukaanaa, habaabii, avokaadoo fi kanneen biroo hedduun jiru. Biqilootni kana fayyummaa keenyaaf nu fayyadu.

Fakkii kana irratti kan argamu mooraa mana jireenya keessa yammuu ta'u; manni kunis dhagaa irraa kan ijaaramee fi mooraa manichaa keessas abaaboowwan addaa addaa bifaan magariisa ta'an mooricha keessatti akka argaman fakkii nutti agarsiisuudha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meshaati. Meeshaan kun meeshaa mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u meeshaa ijaarsaa yoo ta'u maqaan meeshaa kanaa burruusa jedhamuun beekkama

Suuraa kana irraa wanti nuti arginu fakkii kophee luka lamaa yoo ta'u tokko jigee jire halluun isaa gurraacha kan ta'e, hidhaan isaas hidhamee kan jiru yoo ta'u, lafa diriiraa irra kaawwamee jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jiru kunii ammoo suuraa ijaarsaati. Ijaarsi kun ijaarsa yaaddannoo Injifannoo Adawaaf ijaarrame yoo ta'u akka madda turizimiittillee nu fayyaduu danda'a . Ijaarsi kun kan inni argamu Itoopiyaa keessattidha.

Suuraa kana irratti kan argamu kitaaba Afaan Oromooti. Kitaabni kun qabiyyee asoosamaa kan of keessaa qabuudha. Mata-dureen kitaabichaa "Suuraa Abdii" jedhama. Barreessaan kitaabichaa Kumsaa Buraayyuu jedhama. Golgaa isaa irratti fakkii haadhaafi daa'imaatu mul'ata.

Suuraan armaan olii qorattoota uumamaa, keessumattuu safartoota garreenii nutti agarsiisa. Gaarreen bosona danuun uwwifame kan bakka bashannana dhala namaa ta'e, bakka jireenya bineensota hedduu ta'e, paarkii seeraan eegamuu fi kunuunfamuu qabudha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura bakka qonnaa lafa bal'aa jirbiiti. Qonnaan bultoonni lafa qonnaa jirbii bal'aa ta'e irraa ,oomisha jirbii qotan sassaabaa jiru. Qonnaan bultoonni kun, oomisha isaanni walitti baay'atanii qabaa jiru.

Suuraan kun dubara naannoo uummata kibbaa taatee kan fuula ishee wanta adii dibattee mataa ishee immoo uffataan marattee jirtudha. Morma ishee gaditti immoo uffata akka marxootti marattee qaama ishee gartokkee qullaa dhiifteetti.

Wanti ani suuraa kana irratti argaa jirru suuraa Boqqolloo asheetaa kan baalli isaa irraa qunca'ee jiru fi kanneen biroolleen kan baalli isaanii itti jiru baala magariisaan haguugamantu bareedee namatti mul'ata.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa konkolaataa fe'isaati. Konkolaataan fe'isaa kun konkolaataa bishaan yookaan gaazii fe'achuun bakka tokkoo bakka biraatti kan dabarsudha. Konkolaataan kun tartiibaan baayyatee deemaa kan jirudha.

Kan asirratti arginu kun, nama siyaasaa beekamaa biyya keenya Itoophiyaa ,Obbo LIdatuu Ayyaaleew yoo ta'u, paartii hundeesse socho'aa jira. Namni kun, filannoo bara 1997 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaggeeffame irratti mana maree bakka bu'oota ummataa kan gale yoo ta'u, hawaasa biratti beekamti argatee ture.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa sadarkaa ittiin manni seenamuu fi ittiin bahamu utubee qabee jiru sun sarara diimaa itti marameen gara gadii isaatti irraa cabee jirudha. Manichi mana guddaa gamoodha.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun namoota ayyaana masqalaa irratti ibsaa xixiqqaa qabatanii mana keessa dhaabbachaa waliin faarfataa ittiin ayyaanicha kabajaa jiran agarsiisa. Ayyaanni kun baay'inaan kan beekamu amantii kiristaanaa biratti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa maashinii waraqaa barreeffama koppii godhee baay'isuu danda'udha. Kunis mana keessatti teessoo dalgaa tokkorra kaa'amee jira. Isa biratti immoo waraqaawwan barreeffama adda addaatiin guutaman hedduutu jiru.

Suuraa kana irratti kan agarru kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa du'a gurraacha jedhi nama maqaan isaa Yoomiyyuu Mul'ataa Kitil jedhamun magaalaa finfinneetti kan barreeffamee ta'uu isaa barreefamni qolaa kitaaba irra jiru ni ibsa.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; mana qorqoorrootin ijaaramee babbareedaa kan jirufi keessa isaa sharaa diimaan haguugamaa kan jiru nutti kan agarsiisudha. Akkanumallee namoonni lama tottolchaa kan jiran ta'uu nutti kan mul'atudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubartoota bakka gabaa qullubbiin diimaa itti gurguramaa jirutti walitti dhufanii dhaabbataa jiranii fi isaan kaan bituuf ilaalanidha. Namoonni kunneen waan tokko tokko bitanii kanas bituuf jiru.

Waanti suuraa kana irratti mul'atu, suuraa sibiila hojiif ta'u yoo ta'u, innis baayyinaan namoota baadiyyaa keessa jiraatan akkasumas darbe darbe namonni magaalaas kan itti fayyadaman yoo ta'u, meeshaa baayyee si'ata fi hojiif mijataa ta'edha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu qotee bultoota lama boqqolloo keessa jiran yeroo ta'u, isaanis biqiltuu bunaa boqoolloo keessa dhaabaa jiru. Boqqolloon kun dabalataan qooccoo yookiin baala warqee qaba.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa uummata oromoo baay'ee baay'inaan gara kabaja irreechaa adeemaa jiranii fi kaan kabajanii kan deebi'aa jiranidha. Namoonni harki caalaan isaanii kabajanii fixanii yoo ta'u kaan immoo itti adeemaa jiru.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; dubartoota uffata aadaa gosa garaagaraan faayamani hababoo keelloo harkatti baatanii kan dhaabbatan kan nutti agarsiisudha. Akkasumas adda jala hidhachuun aadaa isaanin faayamani jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa biqilaa yeroo baay'ee akka hiddaatti muka yookaan biqiloota dhaabbachuu danda'anitti maramee marguudhaan itti hirkatee firii barbaadamu kennuu danda'udha. Kunis boloqqee jedhamee waamama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mucaa dubaraa harka ishee lamaanuu morma ishee jala gootee uffata adii gadi dheeraa fi bal'aa ta'e uffattee dhaabbattedha. Isheenis rifeensa ishee duubaa fi fuulduraan gadhiiftee jirti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa miseensota maatii adda addaa kanneen bakka tokkotti walitti dhufuun suuraa ka'aa jiranii fi ijoolee akkasumas haadha manoota isaanii waliin jiranidha. Hedduun isaanii seeqaa jiru.

Fakkii kan irratti kan argaman namoota abaaboo cabsachuun dhaabbatanii wal faana gamtaadhaan suuraa waliin ka'an fakkii namatti agarsiisuu dha. Namoonni kunis daa'immanii fi shamarran dardaraa dha. Abaaboon isaaniis bifaan keelloo dha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura konkolaataa ijaarsaati. Konkolaataan ijaarsaa kun ,haalluu magariisa kan dibame yoo ta'u, hammanis baay'ee guddaadha. Konkolaataan kun, meeshaalee ijaarsaa gamoo ijaaramaa jiru irra ol baasuu fi gadi buusuf fayyada.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dargaggoota afur kanneen tapha qilleetiif qophaa'aa jiranii fi ulee ittiin tapha kana qabatanii yeroo isaan dirree keessaa qophiirra jiranidha. Ijoolleen kun martuu uffata adii uffatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa akaayii garbuu irraa hojjetame yoo ta'u, akaayiin kunis dhaabbata 'Almi' jedhamuun beekamuun kan hojjetamee gabaaf dhiyaatudha. Akkuma suuraa irraa argamu akaayichi laastikiitti kuufamee kan argamudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lama ta'anii dhaabbatanii jiran yoo ta'u namoonni kunneen uffata aadaa uffatanii kan jiran yoo ta'an haadhaafi ilmoo ta'anii mana keessa jiru.

Suuraan armaan olii biqiltuu naannoo lafa gabbataatti argamu, bishaan sirriitti kan barbaadu, biqiltuu lafa baddaa maqaan isaa baala warqee kan jedhamudha. Baalli warqee daabboo tolchuuf, gaaddisa yeroo gaddaa ta'uuf gargaara.

Fakkii kan irratti kan argamu suuraa konkolaataa uummata geejjibsiisuuf uummanni hedduminaan bakkaa bakkatti socho'uuf kan itti tajaajilamu yammuu ta'u; cina konkolaataa kanaas namoonni hedduminaan kan argamanii fi gammoowwanis cina isaatti kan argamuudha.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa biqilaa meexxii naannoo qarqara galaanaatti argamuu fi walirraa fagoo ta'anidha. Dabalataan namoonni naannoo kana deeman muraasni kan mul'atanii fi naannoon mukichaa guutuun galaana bal'aan uwwifamee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa oomisha lafa bal'aa fi diriiraa ta'e irratti oomishamee jiru yoo ta'u, innis lafa bal'aa uwwisee kan argamudha. Lafa bal'aa fi diriiraa kanatti immoo tabbi marsee argama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa wanta geengoo kan meeshaalee elektirooniksii garaagaraa keessatti argamuu fi qaama bilbilaa irratti maxxanfamee kan argamudha. Innis halluu daalacha kan qabuu fi gidduu isaatti waan akka sibiilaa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa mana kan ta'e keessaa isa tokko yoo ta'u meeshaan kunis meeshaa teessuma jedhamuun beekkamu yoo ta'u meeshaa mana keessaafi waajira keessattillee itti fayyadamnudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshaalee sibiilaa ittiin wanta ol ka'iinsa yookaan ol fageenya guddaa qaban ittiin koruu dandeenyu yaabbanoowwan dheerinaan wal caalan shan wal cinaa tartiibaan kaa'amanii jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa televezyiinii iskiriiniin isaa baay'ee bal'aa kan ta'e bocni isaas kan golboo ta'e ni mul'ata. Innis harkaan akkuma bilbila harkaa keenyaa salphaatti tuqamuu fi ajajuun ni danda'ama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa ministeera muummee doktar Abiyyi Ahmad yeroo isaan paarlaamaa irratti haasawaa taasisaa jiranii fi quba isaanii fayyadamuudhaan haasaa waayee waan dubbachuu fedhanii ibsuuf kan yaalaa jiranidha.

fakii kan irratti kan mul'atu fakii shamarreen saddeet uffata aadaa Oromoo kan Godina Shawaa uffatanii jiranidha. shamarreewwan kunis meeshaalee aadaa Oromoo kanneen akka masoobii fi huubboo baatanii kan jiranidha. Adaan kun Oromoota biratti iddoo guddaa kan qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kitaaba qola isaa irratti ija imimmaan buusaa jiru irratti kaafamee jiruu fi jalatti immoo imimmaan sun akka bishaaniitti kuufamaa kan jiru akkasumas cophi bu'u sun ol utaalaa jira.

suuraa kana irratti kan agarru dubartii faaya ummata oromoon faayamte agarra. Dubartiin tun morma ishee irratti callee godhattee jirti akkasumas harka isheetti immoo siinqee qabattee jirti. siinqeen isheen qabattee jirtu halluu gurraacha kan qabudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dubaroota lamaa kan walitti garagalanii fuulli isaanii qofaan mul'atu kan agarru ta'ee, isheen tokko makaa dinnichaa fi irdii walitti kan dibattee fi isheen biraan dibachuuf qopheeffataa jirti.

Fakkiin as irratti mul'atu kun, suura namoota uffata aadaa uffatanii sirbaa fi ragadaa jiraniiti. Namoonni kun ,baay'inni isaanii dhiiroota ja'a fi dubartoota ja'a yoo ta'an, bakka magariisa ta'etti ragadaa, shubbisaa fi sirbaa jiru.

suuraan kun kan agarsiisu meeshaalee mana keessatti dhalli namaa itti fayyadamuudha. Meeshaaleen kunniinis: burcuqqoo, teessuma ( soofaa), minjaala, boraatii soofaa, meeshaa bishaan ittiin calalanii fi kanneen biroo. Akkasumas burcuqqoo duwwaan ni jira.

Fakkii kana irratti kan argamu boqolloo diddigee bishaachuuf guntuta yaafatee jiruudha. Innis algee kan qabuu fi magariisayee kan jiru yammuu ta'u; boqolloo nyaataaf ga'uuf dhiyaateedha. Innis hunduu firii godhatee kan dhaabbatuudha.

Suura kana irraa kan argamu bineensota bosona keessa jiraatan yoo tahan isaaniis bosonuu fi quruphee kan jedhamun beekamanidha. Akkasuma illee naannoon isaanii magariisaan kan uwwifamee fi baayee midhagaa kan taheedha

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggoo uffata aadaa uffatee dhaabbachaa jiruudha. Dargaggoon kun harka isaa bitaan gaachana, harka isaa mirgaan immoo shimala qabatee jira. Duuba isaatiin haroo guddaafi bosonatu mul'ata.

Suuraa kanarraa kan agarru naannoo gaarreenii fi lafa bu'aa bahiin guutame kan mukkeen bakka adda addaa keessa faca'anii argaman agarsiisa. Qarqara suuraa kanaa irratti immoo manneen lama kan mooraa adda addaa keessaa mul'atan jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa nyaataaf qopha'anii teessuma irra ka'amanii jiran agarsiisa. Gosoonni nyaataa kunis itittuu dhadhaan irratti naqamee jiru, damma fallaanni keessa jiruu fi marqaa kuuraa keessa jiru mul'isa.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lamaa yoo ta'an namoonni kunneen namoota saalaan dubara ta'an yoo ta'an dubartoonni kunneen ammoo uffata boca haaraa qabu uffatanii barreefama jirtuu jedhu kan qabatanii argamanidha.

Fakkii kan irratti kan argamu suuraa barttoota daree keessa taa'uun yeroo isaan barumsa hordofaa jiran kan agarsiisuudha. Dabalataan fakkii kana irraa kan mul'atu barsiistuun isaaniis barattoota faana daree keessa jiraachuu isheeti.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartootaa fi namoota hedduu uffata aadaa halluun isaa adii ta'e uffatanii hiriiraan dhaabbatanii jiranidha. Isaanis hiriira baay'ee dalga dhaabbatanii jiran lafa bal'aa irrattidha.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota nyaataa muduraalee addaa addaa yammuu ta'u; isaannis fayyaa dhalaa namaa eeguu keessatti warra ga'ee ol'aanaa qabanii fi ga'ee guddaa taphatanii dha. Fakkeenyaaf hundee diimaa.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa daandii qotamee sirrachaa jiru, gamoo dhedheeraa daandii kana irratti argamuu, namoota oliif gadi socho'aa jiran, motoraa fi konkolaataawwan asiif achi socho'an argina.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaa manaati. Meeshaan manaa kunis meeshaa mana keenya keessatti irra rafuuf nu tajaajilu yoo ta'u maqaan isaa ammoo Siree jedhamuun beekkama dha.

Meeshaan asirraa mul'atuu gosa meeshaalee aadaa kan miidhaginaaf oolu kan maqaan isaa qabee jedhamudha. Innis kan fayyaaduuf dhangala'oowwan garagaraa keessattuu kan akka aannanii keessatti kuusuuf uummannii oromoo itti fayyadaamudha. Meeshaalee faayaa kan akka callee fa'aa ofirraa qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu faayaa mormaati. Faayaan mormaa boca biqilaatiin hojjetame morma dubartii tokkoo irratti hidhamee jira. Dabbasaan dubartii kanaa karaa harka mirgaatiin gad dheeratee argama. Qomee isheen uffattus mul'atee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota muduraalee keessaa qaaraa firii godhatee dhaabbachaa jiruudha. Qaaraan nyaata keessatti bakkoota addaa addaatti namoonni kan itti fayyadamaniidha. Innis biqilaan isaa magariisa kan ta'ee fi iji isaa diimatee kan jiruudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mucaa dubaraa kan mana tokko bakka daldalaa ishee teessee buna danfistee buusaa jirtudha. Isheenis meeshaaleen naannoo isheen jiran harki caalaan isaa halluu adii qabu.

Suuraa kana irratti kan agarru kophee dhiiraa halluu magaala qabu yoo ta'u sooliin isaa immoo halluu adii qaba. Kopheen kun baayyee bareedaa fi namoonni baayyeen iddoo hoji, bashannanaa deemuf itti fayyadamu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota hedduu bakka tokkotti walitti qabamanii ispoortii hojjatanii fi leenjistoota ispoortii sanaati. Namoonni asirra jiran kunneen atileetitotaa fi namoota dulloomoo leenjistoota atileetii kan ta'anidha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu buufatalee Xiyaaraa Itoophiyaa kan nutti agarsiisu yommuu ta'u, Xiyyaarota hedduufi manneen ijaaramaan mimmiidhagoo ta'an kan nutti agarsiisudha. Akkanumallee Konkolaataan buufata Xiyyaaraa sana keessatti kan argamudha.

Fakkii kana irratti kan arginu kun, suura namoota sirbaa fi shubbisaa jiraniiti. Namoonni kun, uffata aadaa uffatanii fi shimala harkatti qabatanii shubbisaa fi sirbaa jiru. Kan sirbaa jiraniis muka guddaa fi jirma bal'aa qabu jalattiidha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa wanta adii kan jalaa fi gubbaan bal'aa ta'ee gaafa afur afur qabuu fi halluu adii qabudha. Gidduutti immoo qal'atee kan halluu akka nikeelii fakkaatuu fi dabalataan bukkeen halluu adii qal'atee bahu qabudha.

Namni asirratti argaa jirru kun ammoo nama jabaa oromoon qabu keessaa isa tokko ta'u goota onneen sibiilaa artist Daadhii Galaan jedhamuun beekkama. Artistiin kun sirboota baayyee gurra namaaf tolan hedduu qaba.

Suuraa kana irratti kan argamu dubartoota baadiyyaa qodaa biddeenni itti baatamu baatanii waliin deemaniidha. Dubartoonni kunneen qamisiifi uffata aadaa 'naxalaa' jedhamu uffatanii deemaa jiru. Qodaa biddeenii isaan baatanis uwwisaa mataa isaa qaba.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa mana ijaarsa irra jiru kan halluun qorqoorroo isaa diimaa ta'ee fi magaalaa adaamaatti oomishamedha. Manichi haala diizaayinii fi aadaa uummata naannoo sanaa fakkaatuun kan ijaaramaa jirudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa kompiitaraa fi deeskitooppii isaa waajjira hojii keessa kaa'amee jiruu fi banamee hojiif qophaa'ee jiru agarra. Kompiitarri fayidaalee adda addaa kan qabuu fi hojiilees salphaatti akka hojjannu taasisa.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota meeshaalee elektirooniksii keessaa laptopii yammuu ta'u; innis teessuma irra kan jiruu fi bifaan adii kan ta'ee dha. Manicha keessaas bakkoonni laptopii biroo keessa ka'an ni argamu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaati. Namni kunis saalaan dubara. Maqaan nama kanaa Meerii didhaa jedhamti. Taatoo fiilmiiti akkasumas qophiilee waltajjii gara garaa ni hojjatti.

Suurri as irratti arginu kun, suura amantiiti. Namoonni kun ,faarfattoota barattoota dilbataa mana amantaa Ortodooksii Tawaahidoo biyya Itophiyaa yoo ta'an ,hiriira qabatanii yeroo faarfannaaf qoph'an mul'atu. Faarfattoonni kun, uffata faarfanna isaanii uffatanii qopha'anii jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa barjaa irratti beeksisi waayee dibata fuulaa kaa'amee jiruu fi dubartii cinaatti dibata kana fayyadamtee fayyummaa fuula ishee eeggattudha. Barreeffamni kunis afaan amaariffaan kan barraa'edha.

Suuraa kana irratti kan arginu lafa diriiraa margaan uwwifame yoo ta'u isaan dubatti immoo gaarreen bosonaan uwwifaman ni mul'atu. Biqiltoonni fi margi jijjirama qilleensaa to'achuf, harama biyyee ittisuuf gahee guddaa qabu.

Suuraa kana irratti kan argamu maashina salphaa qaruuraa dhugaatii garaa garaa buqqisuuf tajaajiluudha. Maashiniin kun qodaawwan dhugaatii harka namaatiin banuuf ulfaatan qadaada isaa salphaatti qaawwaa isaa keessa galchuun banuudhaaf tajaajila.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa maasaa bal'aa kan baadiyyaatti argamu kan biqilaan hawwataan halluu magariisa qabu tokko keessa dhaabbatee jiruu fi darbee darbee immoo miciree gaggabaa of keessaa qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa humna ibsaa fi bakka raabsaa isaa kan shiboowwan hedduun itti wal xaxanii elektiriikii bakkaa bakkatti dabarsaa jiranidha. Kunis immoo sibiilotaa fi shiboowwan hedduu of keessaa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana hojii yookaan waajira tokkooti. Waajirri kun ammoo waajira magaalaa Finfinnee keessaatti argamu yoo ta'u waajirri kunis waajira bishaanii dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru suuraa namoota shubbisaa jiran isaanis uffata wal fakkaataa godhatanii kophee halluu gurraacha wal fakkaataadhaan dirree halluu magariisa qabu irratti dhiichisaa jiru, Naannoo isaa immoo muka guddaan kan jirudha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshalee mukaa keessaa tokko. Meeshaan muka kun, saanduqa dha. Saanduqoonni kunneen ,meeshaalee garaa garaa keessa kaa'uuf fayyadu. Meeshaalee garaa garaa kanneen keessaa muraasni kan akka: kitaabotaa meeshaalee elektinooksii fi kanneen birooti.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura gamoo guddaa magaalaa keessa jiruuti. Gamoon kun, baay'ee kan bareeduu fi darbiilee baay'ee kan qabuudha. Gamoo kana fuulduratti, daandii asfaaltii bal'aa ta'e irra, konkolaattonni garaa garaa yeroo deeman ni mul'atu.

Konkolaataan kun konkolaataa halluu magariisaa fi keelloo qabu akkasumas lafa daandii dheeraa deemuu kan danda'udha. Yeroo hedduu konkolaataan kun lafa fageenya dheeraa deemuu kan danda'udha. Namoonni hedduun fageenya deemuuf itti fayyadamu.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii deemaa jiraniidha. Namoonni kunneen dubartoota yoo ta'an dubartoonni kunneen uffata aadaa uffatanii miidhaganii faaya isaaniis godhatanii kan jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa meeshalee mana keessaa lama kan hojii wal fakkaataa qaban garuu halluun isaanii gargar ta'e tokko diimaa kaan immoo keelloo ta'edha. Meeshaan kunis qullubbii irratti muranidha.

Suuraa kana irratti kan agarru dubartoota uffata aadaa garaa garaa uffatanii tarree galaani dhaabbatanidha. Dubartoonni hundu harka isaanitti abaaboo halluu keelloo qabu qabatanii jiru. Uffanni isaanis halluu garaa garaa qaba.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa dabtaraati. Dabtarri kun ammoo dabtara yaaddannoo yoo ta'u irratti yaaddannoo keenya barreeffachuuf kan nu tajaajiludha. Yaaddannoon kun baayyeetu asirra jira.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namati. Namni kun ammoo nama meeshaa waraanaa hidhatee jiruufi nama loltuu ta'e kana argaa jirra. Meeshaan inni hidhateefi baattatee jiru kun meeshaa waraanaati.

Suuraa kanarraa kan agarru maxxansa gaazexaa kan oduudhaaf qophaayee fi kan suuraawwan namoota lamaa tokko dubartii fi kan ministeera muummee doktar Abiy Ahmad agarsiisudha. Barreeffamni gaazexaa sanaas afaan amaariffaan kan barraayedha.

Suuraa kana irratti kan arginu baay'ina namootaa fi konkolaattotaa ti. Konkolaataan 'Raayidii' jedhamtu baay'inaan ni mul'atti. Akkasumas ijaarsi manaa, daandii konkolaataa, fi wantoonni biroon illee suuraa kana irratti ni argamu.

Suuraa kana irratti kan argamu biqilootadha. Biqiltoota magariisa walitti gobbatanii biqilanii jirantu mul'ata. Biqiloota kana irraas daraaraa sadiitu argama. Daraaraan kunneen bifa keelloo fakkaatu kan qabanii fi miidhaganii mul'atanii jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana nama dhuunfaa karaa seensa balbala isaa kan agarsiisuu fi wantoota keessa manichaa jiran kan agarsiisudha. Dabalataan alatti barreeffamni mana qorichaa ta'uusaa agarsiisu maxxanfamee jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa ijoollee ayyaana waliin kabajaa jiran bakka baay'inaan walitti qabamanii ibsaa harkatti qabatanii abidda baachaa jiru. Ijoolleen kunneenis kabaja amantaa isaaniitiif lafa qucuummatanii kan jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo biiroo dargaggoo fi ispoortii oromiyaa kan ta'ee fi halluuwwan magariisa, cuquliisaa, diimaa, keelloo fi halluuwwan birootti dabalee fakkiilee namaa, ulee abbaa gadaa fi geengoolee shan of keessaa qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa barattootaati. Barattoonni kunniin baayyee yoo ta'an barattoota uffata seeraa isaanii uffatanii argamanidha. Barattoonni kunniin kutaa barnootaa keessatti argamuun barachaa jiru.

Suuraan kun armaan olii suuraa biqiltuu coolageeruu argina. Bikiltuun kun sababii bishaan dhabuu irraa kan ka'e, baalli gar-tokkoon isaa gogee jira. Yeroo baay'ee naannoo cinaa laggeeniitti kan argamuu fi daraaraa kan qabudha.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa saamunaa yoo ta'u saamunaan kun kan inni argamu mana gurgurtaa meeshaa keessatti walitti qabamee gurgurtaaf kan taa'edha. Maqaaan saamunaa kanaa dive jedhama.

Meeshaan mul'atu kun bifa adii kan qabuu fi boolla baay'ee dirroota isaarraa mul'atan qaba. Bakkeewwan uraan mul'atan sun karaa ittiin humna elektiriikii shiboowwan garaagaraa akkasumas chaarjarii gaafa guuttannu waan baay'ee si'a tokkotti nuuf chaarjessa.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaati. Beeksisni kun ammoo beeksisa mana hojii tokkoo yoo ta'u manni hojii kunis mana hojii maxxansaati .manni hojii maxxansaa kun Queen of sheebaa jedhama.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dibbee fannifamee jiruu fi meeshaalee aadaa kan muuziqaa isa waliin fannifamee keenyan irra jirudha. Halluun keenyan manaa kan dibbeen itti hirkatee jiru immoo cuquliisadha.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura bakka gabaa daandii cinaa jiruudha. Bakka gabaa kanatti kan gurguramaa jiran kun, kuduraalee fi muduraalee gosa garaa garaadha. Kanneen keessaayis:raafuu, qaaraa fi kanneen kana fakkaatan biroon illee ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kan argamu mana dubbisaa kitaabota gosa hedduu of keessatti qabatee jiruufi, namootni umurii garaa garaa irra jiran, saala lamaanuun mana kitaabaa kana keessatti yoo dubbisan ni mul'ata.

Fakkii kana irratti kan argamu weellisaa fi shubbistoota Farda yaabbachuun shubbisaaf deeman kan agarsiisuudha. Kunis uummata Oromoo Tuulamaa biratti hedduminaan kan beekamuu fi aadeeffatameedha. Isaannis uffata aadaan miidhaganii kan jiran ta'uu mul'isa.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Shimallis Abdiisaadha. Isaanis suufii, shamizii fi karabaataa uffatanii dhaabbatu. Duuba isaaniittis alaabaa biyya Itoophiyaa fi alaabaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa ni argama.

Suura asii olii kana irratti kan mul'atu kopheedha. Kopheen kunis AIR yoo jedhamu innis halluu Adii fi magariisa kan qabudha. kopheen kun kophee baay'ee miidhagaa ta'ee fi bal'inaa namoonni kaawwatamudha.

Suuraa nutti mul'atu kanarraa wanti nuti arginu mi'a ammayyaa kan ittiin buna daakan yookaan ammoo bulleessanidha. Mana keessa lafa diriiraa irri isaa haguuggiin uwwifameeru irra kaawwamee jira, ibsaa fudhachiiftuun isaa gurraacha kan ta'edha.

Suuraan as irratti arginu kun suuraa sirbitootaa ( shubbistootaa) ti. Sirbitoonni kunniin uffata aadaa Oromoo uffatanii, ulee isaanii harkatti baadhatanii, gaachanii qabatanii, gariin ammoo farda yaabbatanii sirbaaf qophaa'anii dhaabachaa jiru.

As irratti kan arginu immoo suuraa namootaa ti. Namoonni kunis uffata tiishartii gosa tokko uffatanii waliin ispoortii hojjechaa jiru. Kanamalees, yeroo isaan suuraa kana ka'an miira gammachuu fi injifannoo tiin walitti qabamanii kokolfaa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessaafi dargaggeettii waliin shubbisaa jiraniidha. Waltajjii muuziqaatu argama. Taphattoonni meeshaa namni afur meeshaa gosa garaa garaa taphachaa jiru. Inni dargaggeessaa miila isaa mirgaa ol kaasee yoo shubbisu mul'ata.

Suura kana irratti kan arginu kun, fakkii asxaadha. Asxaan kun ,asxaa kilabii kubbaa miilaa bulchiinsa magaalaa Hawaasaati. Kilabiin kubbaa miilaa kun, umurii dheeraa kan qabuu fi teessuma isaa magaalaa Hawaasaa kan godhatee dha.

Suuraan armaan olii sanyii mukaa keessaa tokko kan ta'e, keessi isaa duwwaa kan ta'e, maqaan isaa shambaqqoo jedhamudha. Biqiltuun kun baala magariisa kan qabu, gaagura hojjechuu fi uluullee hojjechuuf gargaara.

Kan as irrartti arginu kun ,fakkii bakka baay'ee magariisa ,bareedaa fi hawwataa ta'eedha. Bakka kanatti margaa fi biqiloonni dhedheeroo baala babal'aa qaban ni mul'atu. Manneen jireenyaa baadiyaa fi daandiin asfaaltiis ni mul'atu.

Fakkii kana irratti kan argamu suuraa Itiyoo telekoom yammuu ta'u; kunis quunnamtiif kan tajaajilu ta'uu kan ibsuudha. Tajaajilli isaas siimiiwwan addaa addaa namootaaf dhaabbata baasuu ta'ee maamila hedduu kan qabuu dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa namoota lama waliin suuraa ka'aa jiran isaanis uffata aadaa kan halluun isaa adii fi makaa kuula magariisaa ta'ee kan abbaa manaa fi haadha manaan waliin ka'anidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa biqilaa qobboo jedhamuu fi kaan immoo muuzii xixiqqaa guddinarra jiran agarsiisa. Yeroo hedduu isaan kun mooraa namaa keessatti keessattuu baadiyyaatti ofumaaf kan biqilanidha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura mallattoo fannoo Gooftaa Iyyasuus Kiiristoositi. Daaqoniin mana amantaa Ortodooksii Itoophiyaa keessa tajaajilu tokko, uffata lubummaa uffatee, mallattoo fannoo Iooftaa Iyyasuus Kiristoos qabatee mul'ata. Guyyaan kun, guyyaa ayyaana yaadannoo argamuu fannooti.

Suuraa dubartoota Oromoo uffata aadaa gosa garaagaraan miidhaganii kabaja ayyaana Irreechaaf marga akkasumas ilillii birraa harkatti qabachuudhaan miira gammachuun guutameen irreeffannaaf deemanii kan argisiisudha. Kana malees warri dhiiraa illee duuba irraan ni mul'atu.

Suuraa kanarraa kan agarru wanta akka qolaa kan halluun isaa diimaa ta'ee fi maqaan isaa sharaa jedhamuun beekamudha. Wanti kun yeroo baay'ee wantoota ittiin haguuguu akkasumas namaafis ta'ee beeyladootaaf mana ijaaruuf ni oola.

Suuraa kana irraa wanti nutti argamu fakii namoota lamaa yoo ta'u, inni dhaabbatee jiru dhiira dhaqna qullaa harkatti waa baatee kan jiru yoo ta'u, isheen dubaraa ammoo mana citaa balbala teessee jirti, waan akka caaccuus mormarraa qabdu.

Fakkii kana irratti kan argamu namoota lamaan dhiiraa fi shamara waliin taa'aanii suuraa mana keesssatti waliin kaa'aanii jiraniidha. Isaannis jaalalleewwan yammuu ta'an; suurichas mana keessatti akka ka'an fakkii namatti mul'isu yookii agarsiisuudha.

Suuraan armaan olii kan inni nutti ibsu foon diimaa kan hin mummuramne, kan hin bilchaanne yookiin hin waadamne, meeshaa sibiilaa irra taa'aa jiruu fi dhugaatiiwwan lallaafaa fi jajjaboo inni irra jirudha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa haala teessuma lafaa nutti agarsiisu yoo ta'u lafti nuti asirratti argaa jirru kun ammoo suuraa fincaa'aa yookaan bishaan gaararraa gad yaa'uuti.

Suuraa kana irratti kan agarru loogoo barreeffama afaan oromoon barreeffame biiroo daldalaa oromiyaa jedhu of irraa qaba. Akkasumas gidduu isaa irraa muka oromoo biratti kabaja qabu odaa of irraa qaba.

Kan argaa jirru kun abbaa manaa fi haadha manaa mana tokko keessa waliin taa'anii mariirra jiranidha. Abbaan manaan ishee qaama miidhamaa waan ta'eef maashina ittiin konkolaachifamurra taa'ee jira. Haati manaan garuu cina isaa teessee taabileetii irraa ibsitiif.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa giloobii addunyaa kan agarsiisuu fi siyaasa addunyaa kitaaba qabatee kan jirudha. Dabalataan immoo cinaa isaatti waan ittiin mana murtii keessatti ittiin firdii kennan fakkaata.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana oomisha meeshaalee manaa kanneen akka siree fi meeshaalee mukaa kanneen namoonni bitachuu barbaadan bitachuu danda'anidha. Asirraa kan argamu immoo siree tolfamee taa'ee jirudha.

Suurri kun shamarree mana kompiitaraa keessa teessee kompiitara afaanii qabdee tuttuqaa jirtu nutti argisiisa. Dubartiin kun guutummaatti uffata diimaa uffattee, kompiitaroota danuu halluu adii qaban kan teessuma irra dalga kaa'amaniiru tuttuqaa jirti.

Suuraan armaan olitti argamu kun suuraa saayina nyaataa gosa garaagaraa yommuu ta'u, faayamee bareede halluu adda addaan miidhagee kan argamudha. Kan irratti nyaatamuufi kan itti Ittoo naqatantuu kan mul'atudhafi argamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa gosa midhaan nyaataa kan ta'e mishingaa kan jedhamuu fi yeroo hedduu midhaan gosa biraatti makamuun buddeena hojjachuuf oola. Cinaa isaatti immoo abidda boba'aa jirutu argama.

Suuraa kana irratti kan argamu paarkii lafa gammoojjiiti. Paarkii kana keessa jaldeessonni shan yeroo deeman ni mul'atu. Jaldeessonni kunneen naannoo mataa isaanii irraa dabbasaa qabu. Biqiloonni gammoojjii keessatti biqiluu danda'anis ni argamu.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa uummata oromoo kanneen naannoo bishaan ciisaa jiru biratti ayyaana irreechaa kabajaa jiranidha. Isaanis qarqara lagaa bakka margaan guutamee fi namoonnis miidhaganii uffata aadaa uffataniiru.

Namni suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo nama amantaa cimaa akkasumas nama beekkamtii guddaa hawaasa biraa qabudha. Namni kun maqaan isaa Luba Dr Gammachiis Dastaa jedhamuun kan beekkamani dha

Fakkii kana irratti kan argamu bakka gidduu galaa xaa'oon itti uummata qonnaan bulaaf raabsamaa jiruu dha. Kunis namoonni xaa'oo sana gadi fuudhuun uummataaf kan kennaa jiran ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa ijaarsa haala gaariidhaan bara durii ijaaraman keessaa tokko ta'ee innis suuraa yuunivarsiitii Finfinnee fuuldura isaa loogoo fi barreeffamoota waliin qabatee kan jirudha. Innis yuunivarsiitii damee kiiloo jahadha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu; mana miidhagaa keessa teessumawwan duwwaa taa'a jiran kan nutti agarsiisudha. Akkasumas biiroolee bakka hojii yookiin immoo bakka dubbisaa ta'uu akka danda'u kan nutti agarsiisudha.

Suuraan armaan olii immoo kan inni nutti himu, suuraa nama lafa soqee, bajjii yookiin marga irraa kaasee oobdii midhaan irratti dhahamee yookiin baraa'effamee calleeffamee, qulleeffamee irraa galuu danda'u kan nutti argisiisudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namicha yookaan barataa mana dubbisaa akka biyyaatti beekamaa fi finfinneetti argamu keessaa kitaaba gosa barbaade filatee fudhachuuf keessa deemee filataa jirudha. Kitaaboleen gosti hedduunis jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa teessoo muka irraa hojjatame kan maqaan isaa barcuma jedhamuun beekamu ta'ee, kan argaa jirru kun bara durii kaasanii osoo meeshaaleen ammayyaa hin dhufiin kan maatiin keenya fayyadamaa turanidha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa dirree diraaraa fii walqixxaataa yoo ta'u, dirreen kunis hallu magariisaan uwwifamee argama. Dirree kanas daandiin qal'oo bakka lamatti qoodee kan argamu yoo ta'u, mukkeen micireen yookiin gaggabaaboon faffaca'anii argamu.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota lamaa yoo ta'an namoonni lamaan kun ammoo namoota umuriin jaaran yoo ta'an Harmeefi Abbaadha. Namoonni kunneen uffata aadaa isaanii uffatanii dhaabbachaa kan jiranidha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dubartoota sadii kanneen tarree tokkorra dhaabbatanii fi bishaan waraabaa jiranidha. Gosti bishaan kanaas baadiyyaa keessatti akka piroojeektii bishaan dhugaatiitti uummataaf mootummaadhaan kan ijaaramudha.

Suuraa kana irratti kan argamu mukkeeni. Mukkeen baala magariisa godhatanii dirree irra dhaabbatanii jiru. Mukkeen kaan dheerina kan qaban yoo ta'u, kaan immoo gabaaboodha. Biqiloonni kanneen akka margaas lafa irratti biqilanii mul'atu.

Fakkiin kun kan agarsiisu meeshaa miidhaginaa teessuma irra hafamee jiruu fi biqiltuu qodaa keessaatti guddachaa jiru ta'ee garuu kan teessuma irra jiru kan mul'isuudha. Innis kan miidhaguu fi baauyee kan nama hawwatuudha.

Suuraa kanarraa kan agarru meeshaa humna ibsaa yookaan elektiriikii ittiin to'achuu dandeenyu kan maqaan isaa tiraansfoormara jedhamuu fi sibiilli isaa sibiila salphaa aluminiyeemii irraa kan hojjatamedha. Kunis kaarentii yookaan voolteejii to'achuu kan gargaarudha.

Suuraa kana irratti kan argamu laaboraatoorii kompiwuuteraati. Akkuma argamu kompiwuuteroonni baay'een, deesk-tooppiiwwanfi keebiloonni kompiwuuteroota kanneen wal quunnamsiisan minjaala irra kaa'amanii argamu. Barattoonni immoo fayyadamuu irratti argamu. Akkasumas barcumni barattoonni irra taa'anii jiran ni argama.

Suuraan asirraa mul'atu kun suuraa uffata aadaa kan akka kootiitti uffatamuu fi yeroo sagantaalee adda addaa kan itti fayyadmnudha. Uffanni kunis halluu adii fi gurraacha kuula adii fi makaa gurraacha qabuun kan faayamee argamudha.

Fakii argamu kanarraa wanti natti mul'atu suuraa taphattoota kubbaa harkaa kan uffanni isaanii cuquliisaa fi halluu keelloo ta'e, daawwattoonni marsanii ilaalaa jiran, kana malees suuraa mukeenii kan duuba daawwattootaa irraan mul'atutu argaman.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namoota kubbaa miilaa taphatan uffata wal faakkataa uffatanii fi garee tokko taphatanidha. Isaanis taphattoota kubbaa miilaa garee tokko taphatanii fi erga gooliin galee wal hammataa jiranidha.

Fakkii kana irratti kan argamu konkolaataa Itiyoo poostii jedhamu yammuu ta'u ta'u; innis geejjiba uummataaf kan tajaajiluudha. Baasiin kunis bifaan keelloo fi gurraacha kan ta'e yammuu ta'u; Baasii haaraa dha.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaaleeti . Meeshaaleen kunniin meeshaalee suphee irraa hojjataman yoo ta'an , meeshaalee kunniin jireenya keenya guyyuu keessatti nu tajaajilu. Maqaan isaani jabanaafi kanneen biroo dha.

Manni kun hoteela bakka namoonni hedduun sagantaa itti qopheeffatanii teessoon naanna'ee taa'e akkasumas nyaataa fi dhugaatiin tokkoon tokkoo namaatiif taa'ee namoonni dhufuuf jiran agarsiisa. Keessi manichaa halluu keelloo kan qabu yoo ta'u, baay'ee miidhaga.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

Suuraa kana irratti immoo wanti argaa jirru dubartooni amantaa Kiristaanaa Ortodoksii hordofan yeroo isaan walitti qabamanii jiranii dha. Dubartoonni kunniin uffata amantaa isaanii ,naxalaa, uffatanii walitti qabamanii taa'aa jiru. Akkasumas mataan dhiira tokkoo ni mul'ata.

Suuraan armaan olitti ilaalaa jirru kun suuraa kuduraa fi muduraa garaa garaa yoo ta'u, kanneen akka timaatimii, mosee, qaaraa, qullubbii diimaa, maangoo fi kanneen biroon ni argamu. Safartuunis achi jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura sa'a aannan urufatti elmamaa jirtuuti. saattin elmamaa jirtu kun, haalluu diimaa kan qabdu yoo ta'u, nama umuriin guddaa ta'ee fi uffataa adii uffatee fi uffata adii mataa isaatti kaawwatetu elmaa jira..

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa alaabaa kan biyyaa yookaan naannoo kan ta'ee fi halluun isaa magariisa, cuquliisa, diimaa, keelloo fi adii kan ta'edha. Dabalataan akka asxaatti gidduu isaa urjii halluu keelloo qabutu jira.

Suuraa kana irratti kan nuti argaa jirru, suuraa mana qulqullummaa amantaa Ortodoksii agarsiisudha. Manni qulqullummaan kunis alaabaa fi ifa adda addaan faayamee argina. Akkasumas, namoonni walitti qabamanii yeroo isaan waaqeffatan argina.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura meeshaalee nyaataati. Meeshaaleen kunneen ,nyaata keessatti bilcheessuuf kana malees nyaata dhiheessuf fayyadu. Meeshaaleen kunneen, meeshalee kan akka shaayii keessatti danfisuuf kana malees keessa dhuguuf oolanii dha.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa diroonii yoo ta'u akkasumas barreefam yookaan jedha muummicha ministeeraa Dr Abiyyi asirratti argaa jirra. Jechoonnisaaa kunis Itoopiyaan diroonii gabaa alaaf dhiyeessu akka dandessu ibsa.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhaabbatanii jiran yoo ta'u namoonni kun saalaan namoota dubartoota ta'an yoo ta'an namoonni kun hiriira qabatanii dhaabbachaa kan jiranidha.

Namni suura kana irratti argaa jirru kun immoo weellisaa Dinqisaa Dabalaa kan jedhamu yemmuu tahu namni kun sirboota isaa garaagaraan aartii oromoo yeroo ammaatti guddisaa nama jiran keessaa tokkodha. Akkasuma immoo uffannaa aadaan faayamee yeroo inni sirbaa jiru argina.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun magaalota Itoophiyaa keessa jiran keessaa magaalaa tokko kan agarsiisudha. Magaalichi daandii asfaaltii bal'aa fi bareedaa ta'e kan qabu akkasumas magariisummaa gaarii ta'e kan of keessaa qabudha.

Suura kana irratti kan argamu kun suura nama beekkamtuu taate Artist Ilfinesha Qannoo jedhamtudha. Ilfinesh qabsooftuu fi sabboontuu gameetti Saba Oromooti. Ilfinesh aartii fi qabsoo Oromoo keessatti nama gahee guddaa taphattedha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa garee namootaa dubartoota ta'anii gara gabaa adeemaa jiranidha. Isaanis immoo harree oofaa kan jiranii fi harroota sanatti qoraan fe'anii akkasumas ofiifis ba'aa dugdatti baatanii jiru.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bashananaa yoo ta'u, bakki bashannanaa kun bakka baayyee bareedu yoo ta'u, asirrattimmoo wanti argaa jirru manoota babbareedoo lafa bashananaa jiranidha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa meeshaalee mana keessatti argamaniiti. Meeshaaleen kunneen ammoo kanneen akka ciicoo, kompuuteraafi saamuunaati. Dabataan ammoo meeshaa meeshaan keessa kaawwamullee argaa kan jirrudha.

Suuraa kana irratti kan argamu fuula namaafi dibata garaa garaati. Dibatni kunneen biqiltoota garaa garaa irraa kan qopha'an ta'anii daakuu isaaniitu mul'ata. Daakuun biqiloota kanaa fuula finniisni hube irratti yoo godhame finniisa balleessuu akka danda'u agarsiisa.

Fakkii kana irratti kan argamu gosoota meeshaalee manaa keesaa akaafaa yammuu ta'u; kunis wantoota addaa addaatiif dhalli namáa kan itti fayyadamuu dha. Faayidaa isaa keessaa muraasni ittiin laaqii kutuuf kan tajaajiluudha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa itti aanaa ministeera muummee Itoophiyaa duraa kan turan yeroo miidiyaadhaaf ibsa kennanii fi bakka itti waltajjii irraa paarlaamaa gaggeessaa jiranidha. Fuuldura isaanii miidiyaa baay'eetu jiru.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa namaa yoo ta'u namni kun ammoo saalaan nama dubartii taatedha. Dubartiin kun ammoo dubara baayyee bareedduufi uffata aadaa isheen faayamtee jirtu dha.

Fakkii A: balfa walitti qabamee gatamuuf qophaa'ee jiru. Fakkii B: dubartii rooba keessa karoollaa oofaa jirtu. Fakkii C: balfa walitti qabamee gatamuuf konkolaataa balfa gatu keessa jiru. Fakkii D: balfa gatamuuf fe'amee geeffamaa jru.

Suurri kun dubartii buna buusuuf shinii qopheeffachaa jirtu nutti argisiisa. Naannoon ishii caffee dhedheeraa, habaaboo, gundoo nyaata baatu, baattuu shinii, moonyee buna tumuu fi kanneen biroon marfamee jira. Meeshaan itti urgooftuu aarsanis ni jira.

Suuraan armaan olii kan inni nutti mul'isu suuraa dubartoota biqiltoota dhaabaa jiranii yoo ta'u, dubartoonni kun biqiltuu baala raafuu qabu toora tooraan dhaabaa kan jiran nutti argisiisa. Lafti isaa gabbataadha.

Suuraa armaan olii irratti kan nuti arginu dubartii buna danfisaa jirtudha. Dubartiin kun shinii dhiqxee qopheeffattee, jabana baattuu abiddaa irra keewwattee ni mul'atti. Meeshaan itti ixaana aarsan, kan shayii danfisus lafa ni jiru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa dargaggoo mana fuulduratti bahee taa'aa jirudha. Manichis sadarkaa ittiin gadi bahanii fi ittiin ol galan kan qabu yoo ta'u, gurbaan immoo harka bal'isee bakkicha irra taa'ee jira.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii uffata aadaa isaanii uffatanii argaman yoo ta'an uffanni aadaa an argaa jiru kun ammoo uffata aadaa oromoo fi uffata aadaa sidaamaadha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa mana keessaa meeshaalee manaa akkasumas haala manichi ittiin ijaarame kan agarsiisudha. Kunis mana keessa soofaawwan hedduu fi teessuma dalgee kan halluun isaa gurraacha ta'e qaba.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa simbirroo yoo taatu simbirroon kun lafa margaa yookiin magariisa ta'e keessa teessee kan jirtu yoo taatu , simbirroon kun ammoo simbirroo halkaniiti.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota baayyee midhaan keessaa aramaa aramaa jiranidha. Iddoon isaan jiran magariisan uwwifame yoo ta'u baayyee kan nama hawwatudha. Ufanni isaan uffatan halluu akka adii, cuqulisa, gurraacha fi kanneen biroo qaba.

Suuraa kana irratti kan arvamu fakkii fallaanaa yammuu ta'u; innis ittiin wantoota addaa addaa wal nyaachisuuf yookiin waliin makuuf kan namni itti tajaajilamanii dha. Innis lakkoofsaan tokko yammuu ta'u; bifaanis adii dha.

Suuraan armaan olii suuraa dargaggeessa dhaabbii tolu kan nutti argisiisu, laphee fi qoma miidhagaa kan qabu, uffata gurraacha gara cuquliisaa kan uffatu, uffata jalaa adii fi surrii adii kan uffatu agarsiisa.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa dargaggoo daandii tokko irra sussukaa uffata aadaa oromoo kan walloo uffatanii harkatti immoo ulee shimalaa qabatanii sirbaa fi shubbisaa deemaa jiranidha. Naannoon isaanii bosonaan kan marfamedha.

Suuraa kana irratti kan argamuu suuraa mana jireenyaa ta'ee, manni jireenyaa kunis meeshota kanneen akka: teessoo, minjaala, dhag-ilaalii fi kan kana fakkaatan of keessatti qabatee argama. Manni jireenyaa kunis halluu booraan dibameera.

Suuraa kanarraa kan mul'atu kun namoota kubbaa saaphanaa taphatan gartokkeen immoo tapha kubbaa kaalchoo irra jiranidha. Lamaanuu bakka walitti dhiyoo fi dirree tokko keessatti taphataa jiru. Namoonni tokko tokko akka daawwataattis ni jiru.

Fakkii kana irratti kan argamu fakkii kophee yammuu ta'u; kopheenis dhalli namaa kan miillatti kaawwachuun balaa kophee kaawwachuu dhabuun dhufu kan hir'isuu dha. Kopheen kunis lakkoofsaan tokko kan ta'ee dha.

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti argamu sookkeetti chaarjeeri chaarjeessuuf fayyaduufi boolla sookkeetti sadii qabu kan nutti agarsiisu yommuu ta'u, bifaan adiifi miidhagaa Wal qunnamsiisaa elektirikii ta'ee akka gaariitti nu tajaajiludha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loltuu lafa gammoojjii keessa qawwee isaa qabatee taa'uu fi lafa naannoo sana irraa bakki inni taa'e lafa ol ka'aadha. Qawwee isaatiin alatti mudhii isaatti meeshaa biraa uffatee jira.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa dibata durboonni rifeensa isaanii bareechuu fi lallaafisachuuf itti fayyadamanidha. Dibatichis dalga ciisee lafa irratti argama. Maqaan isaas "Hair Food" jedhamuun beekama. Kunis nyaata rifeensaa jechuudha.

Mana galmaa baay'ee miidhagaa ta'e kan halluu boora fakkaatu dibamee jiru, mooraan isaas bareedee tolee kan jiru, foddaa fi balballi isaa fuullee gurraacha kan ofirraa qaban fuuldurri mooraa isaas mucucaatee kan wal-qixxeeffame, namni tokko mooraa keessa dhaabachaa kan jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii taa'aaniifi namoonni kunneen ammoo namoota barnoota isaanii xummuranii guyyaa eebba isaanii kabajaa jiraniidha. Namoonni kunneen galma guddaa keessatti argamu.

Suuraa kana irratti kan agarru namoota kutaa barnootaa keessa ta'aani dubbisaa jiranidha. Namoonni kun baayyinni isaani sadi yoo ta'u ufanni isaan uffatan halluu adii, diimaa fi halluu biroo of keessaa kan qabudha.

Suuraan armaan olii kan nutti mul'isaa jiru suuraa kabaja guyyaa dhalootaa daa'imaa kabajuu yoo ta'u, faaya garaa garaan mana keessatti argina. Faayi kun kan daa'ima sana bashannansiisuu fi taphachiisu ta'a.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa mana murtii aadaa, naannoo miidhaa qabdu, biqiloota magariisaan kan marfameeru, mana baay'ee xiqqoo taate, kan naannoo Oromiyaa keessa tamsa'anii jiran yoo ta'u, murtii kennuuf gargaaru.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa qodaa aannanii aannan saamsame of keessatti qabate argina. Akkuma suuraa irraa arginutti, aannan kana kan dhiyeessu dhaabbata 'Shola Milk' jedhamuun beekamudha. Qodaa aannanii kana irrattis suuraan loonii in argama.

Suuraa kana irratti kan argamu dargaggeessa jilba isaa cabsee dhaabbatee jiruudha. Dargaggeessi kun irra keessaan uffata aadaa Oromoo uffatee, karaa gadiitiin immoo kofoo bifa gurraachaa uffatee jira. Harka isaa bitaafi mirgatti diriirsuun miira keessa galee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota lamaa yoo ta'u, isaanis waltajjii kan gaggeessaa jiran argina. Akkuma suuraa irraa arginu namoonni lamaan uffata danbii kan poolisii naannoo Oromiyaa uffatanii argamu.

Suuraa kanarraa kan argaa jirru kun suuraa kophee halluu gurraacha qabu kan dubaroonni yeroo baay'ee kaawwatanidha. Kopheen kun yeroo baay'ee ayyaanotaa fi sagantaalee garaagaraa irratti namoonni hedduun kan uffatanidha. Kophichi baay'ee dheeraadha.

Suuraa kana irratti kan agarru finca'aa laga abbayyaati. Lafa olka'iinsa qaburraa kan yaa'uu yoo ta'u baayyeen kan nama hawwatuu fi iddoo turizimii ta'un biyyaaf maddi galii ta'a jira. Naannoon isaa biqiltoota halluu magarisaan uwifamee jira.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura maxxansa beeksisaa kan mana yaalaati. Manni yaalaa kun, mana yaalaa addaa dubartootaa fi daa'immanii yoo ta'u, kan dhaabbata Mana Yaalaa Addaa Dubartootaa fi Daa'immanii Araadaa jedhamuuti.

Suuraa kana irratti kan arginu cuunfaa maangoo yoo ta'u halluun isaa keelloodha. Cuunfaan kun bilqaadii saditti guutamee kan jiruufi kan hafe immoo burcuqqoo ittin dhugaanii fi kan ittiin xuuxan waliin jira.

Suuraan armaan olii kan inni nutti argisiisu suuraa fooniu boca Iskuweeriitiin mummurameeru, buddeen gogaan, daabboon, ittoo meeshee xiqqoo keessa jirtu kan bira jiru lan nutti argisiisaa jirudha. Meeshaa sibiilaa irra jira.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa namicha mana baaburaa keessa hojjatuu fi baabura lama kanneen lamaan isaanii iyyuu hojii midhaan daakuutti jiranidha. Namtichi kun immoo baabura lamaan gidduu taa'ee hojjataa jira.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa beeksisaati. Beeksisni kun ammoo kan inni beeksisaa jiru yookaan ammoo kan inni nutti agarsiisaa jiru bakka kana manni nyaataa baqquu jedhamu akka jirudha.

Suuraan kun ammoo kan inni nutti agarsiisu namoota baayyatanii baayyinni isaanii naannoo namoota ja'aa ta'an uffata aadaa isaanii uffatanii meeshaa waraanaas qabatanii gariin ammoo ulee qabatanii dhaabbachaa jiran nutti agarsiisa.

Fakkiin kana irratti kan argaman namoota uffataa aadaa ummaata Oromoo Harargee uffatanii shubbisaa jiranii dha. Isaannis gurmuun kan shubbisaa jiran yammuu ta'u; shamarranis dhiirris keessatti kan argaman ta'uu fakkii agarsiisuu dha.

Suuraa kana irratti kan argamu namoota afur gaara guddinaan lammaffaa Itiyoophiyaatti ol ba'anii jiraniidha. Maqaan gaara kanaa Tulluu Diimtuu jedhama. Namootni kunneen uffata qorraa uffatanii jiru. Barreeffamootni waa'ee gaara kanaa ibsu dhagaa irraa bocamanii barreeffamanii jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa bakka bashananaa yoo ta'u bakki bashananaa kun ammoo bakka bashananaa daa'imaniiti. Bakki kun bakka baayyee barerdu yoo ta'u daa'imman keessatti bashannanaa jiru

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataa yoo ta'u nyaanni kun ammoo nyaata gosa gara garaa ta'ee nyaatamuuf qophaa'e kan jirudha. Gosoonni nyaata kanaa paastaafi timaatimiidha.

Suurri armaan olitti mul'atu kun muduraa fi kuduraa kanneen akka hundee diimaa, qullubbii adii fi qaaraati. Muduraan kun faayidaalee hedduu dhala namaaf kan kennan waan ta'aniif, nyaatni isaaniin akka qopheeffaman ni gorfama.

Suuraan armaan olii bakka yookiin mana nyaatnii fi dhugaatiin garaa garaa itti argamudha. Mallattoon mana nyaataa kana adda nuuf baasu barreeffama Cocacola' jedhu keenyan manichaa irra jiruu fi uffata balbala jirudha.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa mana ti. Manni kun ammoo mana baadiyyaa yoo ta'u kan inni irraa ijaarrame ammoo muka, qorqoorroofi biyyoo yookaan dhoqqee irraati dha.

Fakiin asiin olitti mul'atu kun fakii nyaata foon kitifoo bifa laman adii fi diimaa fi buddeenadha. nyaanni kun nyaata biyyaa Itoophiyaa keessattii beekkamaa ta'edha. nyaanyi kun ijaarsa qaama keessatti gahee guddaa kan qabudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa lafa baay'ee magariisa ta'ee fi gosa midhaanii xaafii jedhamuun kan guutamedha. Gosti midhaan kanaas baadiyyaa Itoophiyaa keessatti baay'ee beekamaa kan ta'ee fi buddeena irraa hojjachuuf fayyada.

Suuraan armaan olii mana faaya adda addaa yoo ta'u, meeshaaleen miidhaginaa hedduun kanneen mormatti godhataman kan akka callee diimaa fi magariisaa, fakkii alaabaa Itoophiyaa qabuu, sibiilota adda addaa fi kan biroon ni argamu.

Suuraa kana irratti kana agarru gosa kuduraa fi muduraa keessaa timaatimadha. Timaatimni nyaata yeroo baayyee dheedhiitti akkasumas ittoodha hojjetamee kan nyaatamu yoo ta'u fayyaa namaaf faayidaa guddaa qaba. Halluu isaa diimaa fi magariisa.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa kuduraalee, muduraalee fi fuduraalee gara garaa iddoo tokkotti baayyatanii gurgurtaaf taa'antu argama. Isaanis kanneen akka burtukaanaa, muuzii, ananaasii, paappayyaafi kannee kana fakkaatan hedduutu argamu

Suuraa kanarraa kan agarru afuuffeewwan halluu adii qaban kanneen xaawulaa dhaabbatee jiru irra naanna'ee jiruu fi kan halluu adii fi tokko tokko immoo akka warqee fakkaatu wayii qabudha. Dabalees ababaan marga fakkaatu ni jira.

Suuraa kana irratti kan argamu daandii konkolaataa magaalaa cinatti hojjetamaa jiruudha. Daandii kana irra cirrachi tuulamee argama. Namootni lukaan daandicha irra yoo adeeman ni mul'ata. Konkolaataawwan baay'een immoo toora galanii dhaabbatanii jiru.

Suuraan asirraa mul'atu kun saahinii halluu magariisa qabu kan foon diimaan daakamee keessatti naqamee jirudha. Isatti dabalee immoo jala isaa saahinii halluu adii qabuu fi saahinii isa duraa caalaa bal'aa ta'e agarra.

Suuraa mul'atu kanarraa wanti argamu suuraa biqiltoota bakka tokkotti oomishamaa jiranii kan irra keessa isaaniitti aduun Akka hin miineef godoon itti ijaaramee jirudha. Gidduu isaaniis karaan bahee kan jiru yoo ta'u innis daandii kunuunsitoonni biqiltoota sanaa irra deemanidha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisaa jiru suuraa konkolaattota daandii irra adeemaa jiran yoo ta'u, duuba kan adeemaa jiran Bottee bishaan baachuu danda'u, akkasumas gaasii dhangala'aa baachuu kan danda'udha. warreen kaanis deemaa jiru.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun konkolaataa adii guddaa kan dhaabbatee kuusaa bishaanii roottoo jedhamu keessaa dhangala'aa waraabaa jira. Konkolaataan kun dhangalaa'aawwan kanneen akka boba'aa, bishaanii fi kanneen biroo waraabee bakkaa bakkatti geejjiba.

Manni asirratti argamu kun ammoo ijaarsa baayyee bareeda kan ta'eefi ijaarsa Injifannoo Adawaa sababeeffachuun ijaarrame yoo ta'u ijaarsi kun Itoopiyaa magaalaa Finfinnee keessatti naannoo Birbirsa Gooroo kan jedhamutti kan argamudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa beeksisa ispoortii mana tokko irratti maxxanfamee jirudha. Innis ijoollee barjaa kanarratti ispoortii teekaandoo hojjachaa jiran akkasumas barreeffamni achirra jiru immoo afaan amaariffaa fi ingiliffaan barraayee jira.

Fakkii kana irratti kan argamu dargaggeessa uffata aadaa Oromoo Booranaa uffatee nama suuraa ka'ee jiruu dha. Innis bokkuu harkatti qabatee kan jiruu fi dhaabbachaa kan jiruu dha. Uffanni isaas bifaan adii dha.

Suuraan armaan olii suyraa faaya garaa garaa dubartii harkaa fi morma ishiitti godhatteettu nu argisiisa. Dubartiin kun harka isheetti qubeelaa kan kaa'atteettu, qeensa ishiitti halluu kan dibatteettuu fi morma irraa faaya kan qabdudha.

Suuraan armaan olii suuraa Alaabaa Ministeera madda Galii Itoophiyaa nu agarsiisa. Alaabaan kun boca geengoo bifa guraachaa, cuquliisa, keelloo ifaa fi adii dukkanaa'aa kan qabudha. Afaaan amaariffaa fi afaan Ingiliffaan irratti barreeffamee jira.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa meeshaa ijaarsaa kan daddabarsa bishaaniif fayyadu fannifamee jiru argina. Akkasumas, cancalli isa cinaan fannifamee argama. Karaa irras namoota asii fi achi deeman fagootti argamu.

Suurri nutti mul'atu kun dhageessistuu sagalee dhuunfaa kan kompiitaraa yoo ta'u, iddoowwan garaa garaatti nama gargaara. Muuziqaa dhuunfaan dhaggeeffachuuf, suur-sagalee sirreessuuf, fi kan kana fakkaataniif gargaara. Gatiin isaas qaala'aa ta'uun beekama.

Fakkii kana irratti kan argamu qaxxaamurtuu yammuu ta'u; kunis wantoota garaa garaa ittiin muruuf akkasumas rifeensa ittiin murachuu fi tajaajila addaa addaaf kan ooluudha. Innis teessuma irra taa'aa kan jiruu dha.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun mana gurgurtaa meeshaalee baay'ee miidhagaa ta'an kanneen urgooftee jedhamanidha. Innis kan fayyadu foolii qaama namaa kan yeroo sagantaalee garaagaraa cidhaa fi sagantaa eebbaa fa'aa irratti fayyadamnudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa bakka seena qabeessa ta'ee Itoophiyaa keessatti beekamaa ta'e kan maqaan isaa Bataskana Laallibalaa jedhamuu fi naannoo Amaaraatti argamudha. Kunis bara durii keessa kan ijaaramedha.

Suuraan armaan olii atileetii Itoophiyaa yeroo sadii fiigee moo'uudhaan injifannoo biyya isaa Itoophiyaa nama mirkaneesse Abbee Gaashawuuti. Duuba isaa fiigdota danuu shaakala fiiggichaa irra jiran hubanna. Atileetiin kun nama nu boonsedha.

Suuraa kana irratti kan argamu bidiruudha. Bidiruun kun baay'ee guddaafi gaalanarra deemaa jira. Bidiruu kana irratti alaabaan Itiyoophiyaa fannifamee argama. Barreefamni halluu adiidhaan bidiruu kana irratti barreeffamee jira. Meeshaaleen tokko tokkos bidiruu kana irratti argamu.

Suuraan armaan olii suuraa meeshaa aadaa supheerraa hojjetameeru jabanaa, shinii, Orooboo, gundoo, baattuu shinii, gabatee, bunaa fi akaayiidha. Akkasumas, teessuma namni tokko qofaa baachuu danda'u, laastikii irraa kan tolfameeru walirra taa'anii ni argamu.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa biqiltuuti. Biqiltuun kun biqiltuu baayyee bareedduufi mooraa mana keenyaa nuuf bareechuu dandeessudha. Biqiltuun kun kan inni argamu mooraa keessatti yoo ta'u biqiltuu miidhagaadha.

Suuraan armaan olii kan nutti argisiisu suuraa bineensita gurmuudhaan jiraachuu jaalatan maqaan isaa gafarsa jedhamudha. Gafarsi kun akka sangaatti marga kan dheedan yoo ta'u, amma bishaan dhugaa jiru. Gurmuudhaan diina ofirraa lola.

Suura kana irratti kan arginu kun, suura dubartoota uffata aadaa isaanii uffatanii, rifeensa mataa isaanii dhahatanii ,caaccuu fi callee mormatti kaawwatanii ,fi siinqee harkatti qabatanii jiraniiti. Dubartoonni kun, gogaan isaanii bifa gurraacha bareedaa qaba.

Suuraa kanarra kan argaa jirru kun suuraa pirezedaantiin Itoophiyaa yeroo ammaa yeroo ibsa miidiyaadhaaf kennaa jiran mul'ia kunis dhimma guddina misooma Itoophiyaa fi dhiibbaa isheen naannoo fi biyyoota Afrikaa irratti qabdudha.

Suuraa kana irratti kan argamu suuraa dubartii saba Jinkaa taateeti. Dubartiin kun meeshaalee aadaatiin faayamtee argamti. Hidhii ishee, harka isheettiifi mataa isheetti meeshaalee akka sibiilaa godhattee jirti. Suuricha kan kaase 'gettyimages'dha.

Suuraa kana irratti kan argamu barattoota daa'immaniiti. Daa'imman kunneen uffata seeraa mana barumsaa isaanii uffatanii walitti qabamanii jiru. Barsiistuun isaanii gidduu isaanii dhaabattee hargoggeedhaan isaan taphachiisaa jirti. Daa'imman kunis harkatti qabanii ilaalaa jiru.

Wanti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii dhabbatanii sirbaa jiranidha. Namoonni kun garee shubbistootaa yoo ta'an gareen shubbistootaa kun dhaabbatanii sirba sirbaa kan jiranidha. Uffata garagaraa uffatanii jiru.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa manaati. Manni kun mana baayyee miidhagaa yoo ta'u mana kutaa gara garaa baayyee of keessaa qabudha. Manichi mana dhaabbata waan ta'eeti.

Suuraa kana irratti kan argamu kitaabadha. Kitaabni kun Afaan Oromootiin kan barreeffameedha. Mata-dureen kitaabichaa "Kooticha Kota'ame" jedha. Kan barreesse Beekan Gulummaa Irranaati. Golgaa kitaabichaa irratti odeeffannoo waa'ee kitaabichaa ibsu barreeffamee argama.

Fakkii kana irratti kan argamu mana barumsaa bakka itti barattoonni baratan kan mul'isuu dha. Kunis dhagaa irraa kan ijaaramee fi lafa irra dheeratee kan jiruu dha. Cina isaa immoo biqilloonni addaa addaa kan jiranii dha.

Suuraan armaan olii hambaa seenaa Itoophiyaa keessatti taasifame kan nutti argisiisudha. Bakki argama siidaa kanaa kiiloo afur yoo ta'u, injifannoo waraana Adwaa xaaliyaanii fi Biyya Itoophiyaa gidduutti taasifame kan hubachiisudha.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa jabanaa fi harkaa kan buna buusaa jiru ta'ee, naannoo buna kanaa immoo meeshaa suphee kan ixaana itti aarsan teessoo siiniin irra kaa'ame cinaa jira.

Suuraan nutti argamu kun suuraa qotee bulaa mosee shukkaaraa qotamee baheeru keessa taa'u nutti argisiisa. Qotee bulaan kun mosee kana akka madda galii fi nyaataatti akka fayyadamu suuraan armaan olii shakkii tokko malee ibsa.

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa biyyoo yookaan biyyoo dhagaan wal makaa ta'e tuullamee argamuu argaa jirra. Dhagaa yookaan biyyoo kana duubatti ammoo dallaa qorqoorroon ijaarrame argaa jirra.

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namootaafi suuraa konkolaataa yoo ta'u namoonni kunneenis konkolaataan kunis kan isaan hojjatan dhabbata fannoo diimaa keessadha. Dhaabbata gargaarsaa jedhamuunis ni beekkama.

Wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa namoota baayyatanii mana nyaataaf dhugaatii tokko keessatti argaman argaa jirra. Namoonni kunneen lama lama fi koohaas kan taa'ee waa fayyadamaa jirus jira.

Suuraa kana irratti wanti mul'atu lojoo ( Boloqqee) sirriitti bareedee bilchaataa jiruu dha. Boloqqeen baay'inaan biyya keenya keessatti kan oomishamu yoo ta'u, akka ittootti tajaajila. Akkasumas qonnaan bultoota baay'eef madda galiiti.

Suura asiin olii kana irratti kan argamu asheeta boqqoollooti. Asheenni boqqoolloo kunis baay'inaan qola kan qabu yoo ta'u boqqoolloon mataa sadi immoo qolli isaa kan irraa kaafamedha. Asheenni boqqoolloo kunis abidda irratti waaddamuun kan nyaatamudha.

Suuraan asirratti argaa jirru , suuraa haadha nama guddaa wayiidha. Isaanis bifa suuraa ka'uuf hawwatutti taa'anii yeroo isaan jiran kan nuti arginu jechuudha. Suuraan isaanii kunis uffata aadaan faayamanii kan jiranidha.

suuraa kana irratti kan agarru konkolaataa deddeebisa ummataa halluu adii fi cuqulisa qabu , konkolaataa mana ykn dhuunfaa halluu daalacha qabu, mana shaqaxaa ykn daldalaatii fi biqiltuu fuuldura isaa dhabbatee jiruudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa marsariitii hawaasaa irraa fudhatame yoo ta'u, akka suuraan kuna argisiisuuttis, marsariitiin sun odeeffannoo haala qabatamaa yeroo irratti dabarsudha. Odeeffannoon kunis afaan Amaaraan barreeffamee argama.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa loogoo biiroo misooma jallisii fi misooma horsiise bulaa kan mootummaa naannoo oromiyaati. Innis asxaa alaabaa mootummaa naannoo ormiyaa irra jiru kan qabuu fi halluuwwan hedduu qaba.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura Namoota amantaa islaamaa hordofaniiti. Namoonni kun uffata amantaa adii uffatanii fi mataa isaanitti kaawwatanii, ta'anii osoo kadhachaa jiranii mul'achaa jiru. Namoonni kun, kadhannaa fi sagada sooman boodaa gaggeessa jiru.

Suuraa kana irratti kan argamu loogoo waancaa Afrikaa yammuu ta'u; innis bara 2025 biyya Morookootti kan jedhu fakkii ibsuudha. Dorgommichis tapha kubbaa miilaa geeba waancaa kaasuuf tapha taasifamu fakkii agarsiisuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa goota Oromoo fi qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa kan bahatte Asteer Gannoo yoo taatu, isheenis Afaan Oromoo guddisuu keessatti shoora guddaa taphatteetti. Isheenis uffata guutuu uffattee jirti.

Wanti nuti suuraa kanarratti argaa jirru kun ammoo suuraa midhaanii yoo ta'u midhaan kun midhaan ooyiruu qote bulaarra jiru yoo ta'u maqaan midhaan kanaa ammoo qamadii jedhamuun kan beekkamu dha.

Suura kana irratti kan argaa jirru kun, suura safartuu dheerinaati. Safartuun dheerinaa kun, sarartuu kan jedhamuun beekamu yoo ta'u, dheerina baay'ee gabaabaa ta'e safaruuf fayyadu. Safartuun kun, yuunitoota akka seentiimeetiraa fi iinchii fayyadamuun dheerina safaru.

Suuraa kana irraa kan argaa jirru suuraa abbaa manaa fi haadha manaa tokkoo kan waliin taa'anii kolfaa jiranidha. Namoonni kun manguddoo umriidhaan shantamaa olii ta'anii kan taa'aa jiranidha. Jaarsi immoo harkatti asheeta shumburaa nyaataa jira.